Dadalu, dadaloho yaa manchu loosire lophano gede mitoricho woluwinni hire wolewa qole hirano gede hate hirano yanarano qole wona hidhiwichini saino eo afirano gede kalanohanna lophote xinita ikkinoha dadaloho yinnanni.

seensille. seensille yineemmohu mayyaate seensilleho yineemmohu babbaxxewoo giwirinnu manchu noosi xumme aana wole lexxe goowaho wodhatenni angate wodhatenni lekkate wodhatenni lexxaannota seensilleho yinanni

Electironkse electronksete yinani woyite babaxitino electronksete uduuni heerano kuriuu gidoni televsine conputere silke hatono woloturi heerano

daganna maate daganna maate yaa mayyate? ise mamiinni dagginote? daga yaa mittu mininni ilantinota di'ikkitino farsha yite hala'lite heedhanno maateeti maate yaa mittu mini manna calla gamba assine woshshinanni.

Politika politikaho yaa manna gashinani woyi gobba gashinani hayyona bude ike kae leelano kuni politikino lowo geesha injanoha

hodhishshanna yaa mayyaate hodhishshanna yineemmo wote mittowiinni hee'noonniwiinni ka'ne iillinara hasi'nooniwanna marre la'nara hasi'noonniricho rahotenni jawaante la'nanni gede kaa'lannoha hodhishshaho yinanni.

biifisa biifisate yineemo woyiite mittoricho xumme aate dancha assate wolassate noo xumilli aana woyinno xumille ledate maccateoora woxate goowaho woxate hattono angate woxate bifisa

Owaante owaanye yaa mayaate yinumoha ikiro babaxitino uurinsha mereero mannaho asinaniti adi aditi owaantete akatta woyi danu heerano kuni manaho asinani kaaloti

ijaara ijaaraho yaa mayaate ijaaru mili yinanniha godo'linan

Faashine faashinete yinemorichi mama horonsineemote fashinete yaa babaxewo daniti faashine heedhano lawishaho diyizanete mine loonsaniti faashine heedhara danditano wole qolte kae babaxitewo darga agadhite dagano

Wuro murote yinani woyite baatote gidoni xeena afidhe fultanota ikite uulani fultano woyite biifanota ikite leeltano

superimaarikeettete mirte superimaarikeettete mirteeti yineemmoti yaa mayyaate superimaarikeettete mirte yaa intayiire ikko angayiiro bisoho buudhinayiire ikko umoho riqqineemmori hakkuri"uu baala mittowa duunne hala'ladu minira worraannita superimaarikeettete mirteeti yinanni

Seesa seesaho yaa mayate seesaho yineemohu mitu manchi umosi biifateni udanosi hayishirateni dananchosi seesateni seesa seesaho yineemo

Biifissa, biifissa yaa mayyate yinuummoro biifissa addi addi garinni biifinsanni garinna biinfanni gari heerano anfire goowaho lekkate wodhinanni

umu danancho umu dananchooti yineemohu babbaxino garinni manchu aana seedenna hara'me egennamohu meyaati seedisiratenni labbahu qole haransiratenni amaxanoho umu dananchooti yine ka'ne su'mionanni.

muronna laalo muronna laaalo yineemmo woyte hiitoote muro baattote aana winxeenna fultannota ikkitanna guma intanniri heedhanno awukaato muuze paapayya yinannireeti

Daganna maate daganna maate yinemo woyite mayyaate daganna maatete yaa daga haamatu manni mito qooxeesa amade heranno maate kaayini mito mine mitu aninina amani ilamino manaati

babbaxinno dani uduunicho babbaxinno dani uduunichooti yineemohuaddi addi dani uduunichi no lawishshaho sayiine woye tire, diste, maqonqoru, worime, birciqqo, haanto, akaafa yineemori kuri addi addi uduunichooti.

safote latishsha yaa mayaate safote latishshaati yineemo woyeete mittoricho jammare woye hananfe loonsanni looso ikkanna kunino doogote rosu mini fayyimmate uurinshuwa baala safote latishshaati yaa dandiinanni.

Politika politikaho yaa mana gashinani hayooti politikaho yaa mana amansiinse ka`ne manu heewisamikini heerano hayyo kalaqa yaa politikaho yinani mangitete

Seesa seesaho ya mayate seensayihu mayirati seesati mayitenso labaho sesaho ya babaxitino xume uyine ka'ne bifanita ikitana bifanohu mayitano iko labaha ikanna

Muronna laalo muronna laalo yaa muro duuchu daniti baatote aana wixa winxeena fultano mitte guma intaniti laalo intaniti muuze awukatto papaya.

Ijjara, ijjaaraho yaa mayate ijjaaraho yineemo woyite minu aananni qole minonni mine ikkana kuni ijjaarino minu aananni miname lowo owaante manaho aanoha ijjaaraho yinanni, ijjaaru adanka hasisanno ijjaaru quchumu mereerro heerenno

Hara daa'atonna, darama, hara yaa mituwinni hee'noniwichini fu'le ha'nanite, hee'nowiyi ka'ne ha'nayita harate yinayi. te'e kayi da'ato la'nara fulayiricho ma're la'nayi. Darama kayi uridete korikattinni xoonqe mitowa wolewa ha'nayitte.

Muziiqa, muziiqaho yaa mayyate, muziiqaho yineemmoha ikkiro muziiqu addi addire ikkanna mitu sunanoha mitu huuro aanoho.

amma'no amma'note yaa manchu wodanisi giddo lawinosirichonna afinore woy raggetenni adhe dayiinota amma'ne kunbuule heeranno musiliime ortodokisenna pirotestaantete yineemmoti amma'note uurrinshsha no

daddalo, daddalo yaa mayyaate? dadaloho yineemmo woyiite mittu manchi lophara yee loose ka"e lexxote woxe afirara yee dadda'lanno daddalo baalanka daddaloho yineemmo konni giddoyi daddalu mancho dureensanno

godo'le godo'lete yaa babbaxxewoo dani godo'le heedhanno qolleete godo'le qalete godo'le ugete godo'le xernbote godo'le saddeequ kasaaru godo'le yinanniti heedhanno.

AMa'no, ama'note yineemmo woyte babbaxxewo dani uurrinsha ama'noniti heedhano, lawishshu gede la'nuummoha ikkiro itophiyu giddoni heedhanoti musilimete ama'no, orthodokisete ama'nonna protesittatete ama'no heedhano.

hodhishshanna yaa mayaate hodhishshanna yineemo woyiite addi addi danihu hodhishshu heeranno konni giddonino mitu mitu hadhishshi harichu hodhishi no gaalu hodhishshi no kaameelu hodhishshi no.

Hodhishshana hodhishanna yaa mayaate hodhishshu duuchu dani hodhishi no hodhishanna yineemo woyite hodhishu lowo horo aanoha ikanna hodhishshu manchu lekateni hare daafuranoki gede kawiini ka`a massano isii herano duuchu dani hodhishi no

superimaarkeetete mirte superimaarkeetete mirte yineemmoti addi additi hala'lado mine seekkine ka'ne duunne loonsannita superimaarkeetete mirteeti yineemmo togoota loosirannohu bae mannaati togoota loosirannohu duree'manno.

Maxaaffa maxaaffa yaa lowo egeno gidose duune woronita ikitana adi adi maxaaffate dani heerara dandaano qulaawa maxafanna rosanote egeno aano maxafa yine woshinani

Bunu minena sagalete mine bunu minena sagalete mine yine woshinemo woyite lamu gari sagalete heera dandano sagalete mini jawu sagalete minina shiimu sagalete mini heera dandano bunu mini buna calla e`ne angani mineeti sagalete mini sagale calla intani mineeti

Giwirina giwirinahoyaa babaxitino ogimaqq wixu doorsha ase aanohoroorenkani irshu losasinera lowo horo aanoha giwirinaho yinani qoleno saadate cheono giwirinaho yinani yaate

sagale sagalete yaa manchi beeti ite, saga'le, uddire heerano woyiite dancha assitannote mannu sagale itiro bifaao lophaao taaltino lopho mannimasirano qole keeranchimma afiranno yaate

Egenshiisha egenshisha yaa mayaate egenshiishaho yineemo woyite manu afinokiha afano gede asine tuutaho kulaniha woyi tuuta masine xalinaniha egenshisha woyi egenshiishaho yinani lamalate mereero ama`note mereero kulaniha egenshiishaho yinani.

sumuda sumudaho yinanni woyiite ayiimate xawiisha ikke ka"e mitte gobbara mayiimase leelishannoha armaseet yaate kuni sumudi heerannohu mitte gobbara quchumiserano ikko babbaxinowa fushshine dhallinninna woranniha ikkanno

looso loosoho yineemohu manchu hagiidhanonna manchu loosire itanno gede manchu dancha gede heeshsho biifinota heeranno woy taltino heeshsho heeranno gede loosu hasiisanno manchu loosirooti bifiiyo heesho heera dandaanohu.

safote latishsha yaa mayyate safote latishshi yaa loonsanni loosira balanxe ka'ne hananfanni yannara assinanni assoote baalankanni mine minnate ikko irsha loosate ikko dadda'late ikko konne baala safote latishshaati yinanni.

Superi markete super marketete mirteeti yimemori mitowa halalado mine haane hakko halalinshe loonsani looso super marketete mirteeti yinani yaate.

See'nsille, seensileho yaa mayate seensilleho yineemo woyite lende xumate yine assinaniti manimate aananni qo'lle lexinaniti, qura dadha wole qole goowaho wodhinaniri maccatte wodhinaniri kuri baaluniti

Superi marketete mirte yaa mayate supermarketete mirte yaa mannu horonsire galinoti halaladu mini gidooni dadalinani dadalo superi marketete dadalo yinani tini halaladu.

Supermarketete mirte supermarketete mirte yinemoti yaa mayate supermarketete mirteti yinemo woyite babaxitino dadalo halalinshe ka`ne loonsanita mittu mini gidooni tara agadhino biifinse woranita supermarketete mirte yinani.

Super maariketete mirte, super maariketete miriteti yinaniti babaxinoricho intayirr woyi angayire mitee duu'ne woronire woyi bisoho buuxdhinanire woyi umoho buudhinanire woranni bayichoti

Tuqu xaadoshshe, tuqu xaadosheti yaa mayyate ,tuqu xaadosheti yineemmohu addi addihu heeranohu lawishshaho television telegirame fasibuke tiwutere, instegirame.

giwirinna giwirinnaho yineemo woyiite lowo geesha dancha ikke ka"e gobankera lowo owaante aano giwirinnu kuni lowo geesha dancha ikkasi ka"inohunni saadate giwirinninna woluno irshu loosi giwirinni heere afamanno gede anfoomo.

Mininna biirote uduunicho, mininna biirote uduunicho yineemo woyite adi adi garinni loonsanniha ikkanna, mini udunichoti yinnannihu mine horonsinnanni udunicho callaho, biirote udunichoti yineemohu qole ka'ne biirote horonsi'neemoha calla ikkanna kunino haa' ne dargini ha'naniki udunichoti

safote latishsha safote latishshaati yineemo woyiite lawishshaho doogo safote latishshaati wayi safote latishshaat fayyimate owaante uyiinayihu safote latishshaat doogo"oo kuri baalankka safote lattishshi manch beetti mereerodagate hasiisanno.

biifisa bbiifisate yineemo woyiite mittoricho biifinokkiha dhumme afiriyookkiha la'niro baxisannokkiha la'niro halchinanni gedenna la'ne agurrannikki gede assine ka'ne seensilu aana woy binfisate aana biinfille lendoonire buure biifinsooniha biifisa yinay.

bunu minenna sagalete mine bunu mine yaa buna angayii mine ikkana marre ganba yine ofoline duuchare hasaambay hosaniwa ikkana sagalete mineeti yineemohu qolle ka'ne sagale inttanni fiixu firu ledo gamba yine jaallu ledo gamba yine.

Elekitironkisete yineemmoti, elekitironkisete yaa elekitironkisete uduunichi duuchu danihu heerara dandaano koni giddonni television, koputere, silke wolu qole kaentinni siwilubba elekitironkisete horonsi'nanniti heedhara dandiittano.

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwa yineemmo woyiite lowo geeshsha egennantinoti amma'note ragaano ikko gobba gashshate ragaanni politiku ragaanni egennantinore baala afantino annuwanna gashshaano yineemmonsa yaate kuri annuwa.

giwirinna yaa mayyate giwirinnaho yineemmohu babbaxeewohu giwirinnu loosinna akatinna loosi heeranno irishshu loosiha giwirinnaho yinanni wolu saaadate ceo lawinoricho giwirinnaho yinanni

mini uduunne mini uduunneeti yineemmohu mine wodhine ka'ne calla horonsi'neemmoho wolewa haa'ne diha'neemmoho wolewa fulle marreemmpkkiho mini uduunneeti yineemmohu konni giddo kayiinni gonxannihu ofollinannihu sagale intannihu mini uduunni no.

Sumuda, sumudaho yaa mayyate ,sumudaho yineemmo woyte mayimate xawishsha ikke kae mite gobbara ewelumase leelishanoricho sumudaho yinanni kuni sumudino mannu affanowanna xawoho reqeci yee leellano.

sicconna badooshshe sicconna badooshshe yineemmo woyiite sicconna badooshsheho addi addihu badooshshu noosi kunni giddo siccoho yaa mitte gobba mereero kawanna ka'a badate gibbo heedhanno woyte araarsate qansanniha siccoho yinanni.

Hodhishana yaa mayate hodhishana yinemo woyite manchu mittu nowichini ka`e iilara hasiranowa mare ilanotana amadara hasiranore mare amadanota rakke kae rahoteni iilishanota ikiro hodhishaho yine woshinemmo yaate.

Boharani merersha yaa mayate boharani merershati yinemohu mare ofoline ka`ne mitimate ofoline inte ange mimitu ledo hasanben godolinani honsani bayicho boharani mereershat yine woshinani yaate.

koatte koattete yaa mayyate koattete yaa mnchu beetti lekkasira wodhe kae lekkasi gawajjantannoki gede kawanna ka'ahiganno yannara horoonsirannota koatttete yinanni tini koateno manchu gawajjamannokki gede agartannona gargartanno

Bunu minena sagalete mine bunu mineeti yinemohu buna angani mine ikanna miteeni ganba yee manu wedelu haamatu ofole agano sagalete mine manu ganba yee hatono woshame ku`u ku`iira hirani itanoha sagalete mine yinani.

maxaaffa maxaaffate yinaniti egenno cibbine duunne mittowa worroonnita nabbawanno manchi afannota maxaaffate yinanni tini maxaaffano lowo geeshsha dancha horonna dancha eogenno uyiitannota ikkitanna maxaaffa nabbawa lowo horo uyiitanno.

mini uduunneeti yineemmohu mine horonsi'neemmoho lawishshaho gonxeemmo firaashe minxaafe ee waa angeemmorichi baalunku kuri gamba assine mine horonsi'nan niho mini uduunneeti yine woshshinanni.

hayyonna bude hayyonna bude yneemmo woyte babbaxxitinoti hayyonna budu dani heeranno hayyo lowo geeshsha egennote ledo karsiinse horoonsi'nannite manna amandanninna manna coyshiinshannite budeho yaa mannu mittimmatenni wodhinoho.

Muuziiqaho yaa mayate, muuziiqaho yaa lamu garihu no muuziiqu siribinanihunna woyi ayanamu muuziiqqi heera dandano wolu qole kae huuro aano uduune baalankanni muuziiqqaho yinanni kone kayi lamewa beemkonnihu iserattilla yaate

muzuqa muzuqa ya mayate muziqa yinemohu babaxino akatihu herara dandano lawishaho mili mili yinanihu woyi siribinanihu wolu huro ano udeneno muziqa yinanni

muronna laalo muronna laalo yaa mayyate muronna laalo yineemmo woyte babbaxxitinnoti muronna laalote akati heeranno muro yaa wixa winxeenna baattotenni fulannoha baala murote yinanni laalo kayinni winxoonni wixi aannoha guma laalote yinanni

babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yineemmo woyiite duuchu danihu uduunnu heerara dandaanno uddi'nanni uduunni no mine sagale qixxeessi'nanni uduunni no gonxanni uduunnicho no ofollinanni uduunnicho no duuchu danihu.

safote latishsha safote latishshaati yineemmo woyte mitte gobbara woy mittu gashshootira loonsanniha mangistete woy gashshootu uurinshuwa ragaa hige daannoha safote latishshati yineemmo dogo way hattono wole katamu giddo xawisi'nannihu caabbichu

muro murote yineemmo woyiite shiimmaadda baattote aanaanni heedhannoti darcho afidhinoti baattote kaamseenna fultannota baala murote yinanni muro intannitino heedhanno intannikkitino heedhanno muro duuchare assi'nanniti mi'ninanniti heedhanno.

ko"atte ko"atte yaa mayaate ko"attete yineemoti manchi beetti lekkasira wodhe lekkasi gawajjantanokinna lekkasi gufichu ganannokki gede dargunni darga sa"a dandaanonna woye dandiisisaanoricho.

Kalaqonna qooxxeesa, kalaqona qooxxeessa yineemmoti babbaxxitinoti kalaqonna qooxxeesu akati heerara dandaano kuriu giddo Maganu kalaqinohu kalaqu heerano mannu heerano qooxxeessa uullate aana la'neemmore baalla kalaqo yineemmo qooxxeesu mannu gamba yee marre heerano bayichoti.

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yineemmohu mine woyi biirote horonsi'neemmoho minihu mine biironnihu biirote horonsi'nanniho ikke lame kifile noonsa gede tenne kifile widoonni qolle buunxanni.

Daa`atona darama daa`atonna darama yaa mitoricho daa`antani woyite ha`ne la`nara hasinonirichooti hara kayini mare ha`nani ranke iilate hasinoni bayicho harate yinaniwole darama kayi urdete korkatini xoonqanite.

biifisa biifisa yaa mayaate biifisate yineemo woyiite mittoricho xuma ikinokiha xuma asiisa dandaatenna babbaxioricho wodhatenni biifinsanita biifisate yinani biifisa yaa manchi beettira lowo geya hasiisannote.

Odoo, odoote yinemo woyite hiitote odoote yaa miyu manchiwinni maccishinonirr miturinno gatikkinni xe'ikkinni lendikinni biifinse maccishshanohunno afano gede assine kulanita dayinsanni sokka odoote yinanni

hodhishshanna yaa mayaate hodhishshanna yineemo woyiite mittowa ha'nara hasi'nooniricho ha'nanni gede kaa'lanoricho woy horophila woy farashsho woy makiina woy kaamela hodhishshaho woye hodhishshu uduuneeti yine woshshinanni.

Muuziqa muzikaho yinemowoyite babaxino danihu muuziku akati no muziku yaa lawishaho mitoricho sirbinaniha lawishaho sidaamu gidoo kone baala muziqaho yinani yaate

bunu minenna sagalete mine bunu mineet yineemohu buna agayi mine ikkanna sagalete mineeti yineemohu sagale marre itanniwaati mannu maatete ledo gamba yine sayiinsaniwaati buna agannihu kayiini sagale hatee intihu gedensooniiti

egenshiishsha egenshiishshaho yaa mayyaate egenshiishshu xaa yannara garunni borreessinoonni su'mi egensiishshaho kuni mannu afanno gede tuuta fushshine gannanniha ikkanna mannu baalu nabbawe afanno

hodhishshanna hodhishshanna yaa mayaate hodhishshanna yineemo woyiite babbaxinorichi mannu noowinni fule ofolinowiini ka"e karannoricho hodhishshanna yine woshshinanni kuni hodhishshanna yineemohu harrichu hodhishshi gaalu hodhishshi heera dandaanno kuni albi yannaho yaate haroo yannahu kaamelunna imaa bubbannoti horophilaane.

muronna laalo muronna laalo yaa guma intannita baattotennimudhe fultannota haqqu siddo ikkitinota muronna laalo yinanni insa giddonni muuze awukaato paappayu

Odoo odoote yienmoti mittu manichi afinokihura woleho iilishano gede woiy woeleho taresano odoote yinani lawisshaho televizinete odeesinani odoo amaaru afiini zeenaho yinemoe.

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yaa mayyate mine horoonsi'nanniha mini uduunnichooti yinanni biirote oroonsi'nannihu lawishshaho hala'ladu xarapheezi computere jawa

Dadallo, dadalloho yaa miyoricho loosi'nne lexxitino e'o woyi tirife mitowinni hi'rre wolewa qole masine hi'rre afinanita e'ote miincce halallado ikkitinotta dadalloho yinanni yaate.

hodhishshanna yaa mayaate hodhishshanna yineemo woyiite babbaxino hodhishshu dani heeranno konni hodhishshi gido mitu imaanni buuwanno horophillu ullaanni harannohu kaameelu haaro yanna hodhishshaati albihu kayi farashshu, harrichu, gaango.

amma'no amma'no yaa mayaate amma'note yineemoti lowo geeshsha dancha ikkitinoti mite mite addi addi uurinshuwa heexxanno tenne giddo protestantete amma'no lawishshaho ninke harunsineemoti musiliimete amma'nonna kaatoolike heexxanno

Mini uduune mini uduuneti yineemmohu mine horonsi'neemmoha ikkanna lowo geeshsha mine woyi ofollate woyi goxate woyi galate horonsi'naniho mini uduuni ayee woyteno manchi beetti mine wodhe horonsiranoha mini uduuneti yinanni gobbara iilliniwa haa'ne ha'nanikkiha.

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwa yaa mayaate yinummoro gobbate aana egennantinonna coyeenna hajo tirte galtinore afantino gashshaanonna annuwa.

muziiqa muziiqaho yaa lamu danihu heera dandaanno sirba sirbinanni muziiqinna faarsinanni muziiqi heera dandannomuziiqaho yineemmohu huuro aanno uduunneeti gitare kiboorde yineemmore kuriuu

Giwirina giwirinaho yinemohu mayaate giwirinaho yaa irshu loosi merero biifino gide hraae masanoha giwirina yinani qole kae saadate ceono giwirinaho yinani irshu looso woyi badiyete qoxesira losinanita giwirinaho yinani.

muro muro yineemo woyiite muro yaa mayaate murote yaa manchi beetti loosannorenna assanore murote yinanni tini baattote aana kaanseena baattote aaninni fultannota murote yine woshshinanni muro manchi bettira lowo horo uyiitanno

hodhishshaanna yaa mayyaate hodhishshanna yineemmo woyte babbaxxino danihu hodhishshu hee'ranno kuni hodhishshino mitu horophillu hodhishshi no mitu kaameelu hodhishshi no mitu mitu farashu hodhishshi no mitu gaalu hoshshsi no

Hijaara, hijaara yaa minu aanani qolle minoni mine ikkanna kuni hijaarino lawishshaho baxisano gede assine worooniho isino lawishshaho jajjabbu mereero heeranoho fooqete yine woshshineemmoho wolu garinni.

Saffote latisha saffote latishati yineemo woyite mitoricho hananfani woyite hatee hanafo mereero umo ikine hananfaniha irshu looso iko woleno

hara daa'atonna darama sasuku qaali addi addi tiro noonsa hara yaa millimillote daa'ato yaa la'nara hasi'noonniricho la'ate darama yaa urdete korkaatinni xooqate

poletika poletikaho yaa mayyate yinummoro mannu mannunniwa giwamannokki gede manna hayyotenni egennotenni gashshate egenno poletikaho yinanni poletika aneno ikkummoro dandeemmo

Owaante, owaantete yineemo woyite mitu manchira hasisinota kaalo ikkito ikkinoricho lende uyinanisire baala owaantete yinanni, babaxitinoti owaantete uurinshubanno heerate danditanno lawishaho fayyimate mine mitu manichira assinanita xisote owaante yinnanni

Babaxxino danni uduunicho babaxino dani uduunicho yaa mayyate, babaxxino dani uduunichoti yineemohu manaho lowo owaante aanoha ikkanna, bikawu akkaffu, woluno hato ganxani aligi babaxino dani uduunichoti

Mini uduune, mini uduuni yineemmohu mine wore horonsi'neemmoho anga adhine wolewa adhine ha'neemmokkiho kuni mini uduuneti yinanniha ,mini uduuni manchi beettira lowo horo aano, mine gonxanniwa ikko ofollinanniwa ikko mannu wosichu dayinna fooliishshishi'nanni .

seensille seensilleho yaa mayyaate seensilleho yineemmo woyyite noo xumme aana lende baxisawo gede assine wolu mannira uyiinannita lende seensilleho yine woshshinanni yaate

mini uduunne mini uduunne yaa maati mini uduunne hiikko horoonsi'nanni mini uduunni mini giddo calla horoonsi'nanniho lawishshaho sagale intanniti mixashsho wolu qole sagale wodhinannihu badiru kuri baalunkunni wolu qole sagale wodhinannihu badiru

Hodhishanna yaa mayatte, hodhishanna yineemorichi gido hodhishanna yaa mitoricho hee'noyiwiinni ka'ne iillinara hasinoniwa mare iillinanniha hodhishanna yine woshinnanni yaate kuni hodhishi saadate hodhishi heerra dandano haaro yana hodhishi heera dandano

Dagannna maatte, daganna maate yaa mayate, daganna maatte yineemo woyite mitu olii gido noo mana ikikinni, maatte yaa mitu mini mana callaho, daga yaa kayinni hamatte adi adi bayicho halale heeranno manati.

Hara daa`atona harama hara yaa fulle henoni wiichini fulle hananite baa`atoho yinemoti layini la`nara hasinoniricho marre la`nanite darama yaa olu woyi wolirichini daa`atate

Giwirinna giwirinaho yineemohu lowo geesha dancha ike kae irshu loosinina sada ceo saadate ceoni hanqafame amadaminoha manaho lowo owaante aanohu giwirinaho.

Egenshisha egenshishaho yaa mayate egenshishaho yinemo woyite mittu manchi afinoricho manaho ilishanote hala`ladu manira iilinshanita odoote amaynote egenshishaho yinani kuni egenshishi tuuta fushinena lowo mani afe kae horaamesa ikanohu giddo mittoho.

dagnna maate dagate yineemmo woyte mitto ollaanna woy mitte gobba amadde heedhannote maatete yineemmoti qole kae mitto mine ilame mittu annina amanni hala'lino mannaati

Safote latisha safote latishat yinemowoyite manchi beetira hasiisanoho kuni safote latishi lawishshaho doogo wayi hatono fayimate mini safote latishaat wolu garini gashotu uurinsha ragaani hige aamamanoho woyi afamanoho.

Ama'no yaa adi aditi ama'note uurinshubanna dani heerano tini ama'note yineemoti manichu lawinosiricho maga'ne ayiirisenna kumbuule galinotta ama'note yinnanni

Daganna maatte, daganna maattete yaa mayate, daganna maatte mayate yinumoha ikkiro mito mine heerano mana calla ikkikinni lamewa baxano, daga yaa adiyi farisha yee lowo geya hala'le heerano manati, maatte yaa kayinni mito mine gamba yee heerano manati

muronna laalo muronna laalo yineemmorichi babbaxitinnorichi loonsayti heedhanno tini muronna laalote yaa haqqa kaynseenna woy xeena ganeenna fultannota ikkitann tino baattotenni fulte darcho aateni guma aatenni loonse

dadalo dadaloho yaa mannu lophanno gede ite age galanno gede udire xu'me heeranno gede mittoricho woleho qolle hirranni gede lexxitewo saante afi'nanni

owaante owaantete yaa mayaate owaante yineemo woyiite babbadhiyo daniti owaantete suudi woyi akati heeranno owaante mannaho assinanni kaa'lo mitto hasiise nooricho ikkitanno

Babaxino dani uduunicho, babaxino dani uduune yinne woyite adi adi danihu uduu'nu heeranno kunino mine lawisha sagale intanihu gonxanihu ofolinanihunna hatonno babaxiworicho asinanihu irisha loosinanihu babaxiwo dani uduunni heeranno

godo'le godo'lete yineemoti addi addi daniti godo'le hexxano tini godo'leno manchi hasirino gede godo'lannote qolleete godo'le lekkate koyaase godo'leti yineemote tini godo'leno manchu hagiixanni godo'lanno gede assitannota ikkitanna uge kasaaru no.

looso loosoho yineemmo wote manchu looso hoogiro looso loose hagiidhanno gedenna manchu looso loose umosi woyyeessannonna manchu looso loose woyyaabbino heeshsho heeranno gede kaa'lannoho looso loosiro manchu hagiirraame heeshsho heeranno sagale duuwe itanno loosu faayyaho.

Odoo, odoote yaa mayate, odoote yineemo woyite manu aantesinna raga agadhino garinni loosanotta tinino maccishinoricho woleho afanna maccisha dandano garini odeessanotta odoote yinanni yaate

Godolle godolete yaa mitoricho babaxeworicho asinani loonsani godolete yinani tini godoleno lekate kaase godole no

sagale yaa manchu ite age duuwe heeranno gedenna taaltino lopho afiranno gede sagale danchate manchu sagalete gawajjamiha ikkiro woyi ita hoogiha ikkiro taaltino lopho mannimmasira di'afirannno keeraanchimma ba'anno konnira sagale lowo geeya faayyate

poletika poletikaho yaa poletikaho yaa ee manna gashshinanni woy egenno hayyo ikkite afantanno tini egennono lowo geeshsha hasi'nannite poletika marra'a woy gashsha dandiinani

Odoo, odoote yaa mayyate, odoote yineemmoti mitu manchi afinore woyi macciishshinore ku'lonsire wolootu hamatu mannira raguni ku'lanottanna odeessanotta ga"ara ikkittanotta odoote yinanni.

Daganna maatte, daganna maatte yineemo woyite mito mine calla heerano manna ikkikinni adi adi heerano manna, babaxxe heeranno manna, farisha yee heeranno mannana ha'la'le heerano manna daganna maatte yinnanni qole kae maattete yaa hati mini gamba yee mito mine heerano manati

owaante owaantete yaa mayyaate yinummoha ikkiro mitte gobba giddoonni woy amma'note uurinshsha mereero woy manna xaginsanni xagisaanchimmate owaante mereero assinannita owaantete yinanni

poletika poletikaho yineemo woyiite yaa mayaate poletika yaa manna sumuu assine kawi ka'i ledo giwamikinni kipho kalaqantukkinni manna sumuu assine gashshate hayyonna egenno poletikaho yinanni wole tiro dinosi.

muro murote yineemoti mannu hagiixanni mannu loosiranni mannu dancharicho assirayii heerannota murote yineemo muro battote aananni xeena afidhe fultannota ikkitanna intanni muro heedhanno intaniki murono heedhanno muro kayii lowo owaante uuyiitanno.

minenna gallanni mine minenna gallanni mine yineemmo woyiite lamu garihu minu no mittu gallanni mini no mittu kayni hee'nanni mini no kuni gallanni mini xeenanna arrishsho hoolannoha ikke manchi beettira lowo horo aannoho mine yinanni.

Babaxino danni uduunicho, babaxino danni uduunicho heeranno kunino mine sagale loosinanihu lawishaho mixash, disite, wolu xaano hayishi'neemehu yi'nemereti yaate

sumuda sumuda yaa mayaate yinummoro sumudu yaa quchuminke mereero woy quchumu mereero heerannoha ikkanna ewelummate mayiima leelishanno ayiima, bude, balchooma, hayyonna baalare leelishannoha malaatinse worraniha

safote latishsha yaa mayaate safote latishshaati yineemo woyiite mitto balaxote hananfe loonsanni loosiha safote latishshaati yinanni kunino gobbate aano horo lowote.

umu danancho umu dananchooti yiineemmo woyte umu dananchooti yaa mnnu mudhannoho woy seedisirannonna haransiranno umu danancho seedisirannohu mayete haransirannohu qole meyate

poletika poletikaho yaa mayaate poletikaho yineemo woyiite mittoricho manna ikko gashshinoonni daga gobbate mereero taashshine ammansiinse gashshate egenno poletikaho yine woshshinanni poletiku lowonta danchaho

Biifissa, biifissa yi'neemo woyite mitoricho xu'me afinokiricho lende xu'misate yaate umo loosatenni xu'minsanni woyi danancho loosatenni babaxinore goowaho wofhatenni maccate babaxeewore wodhatenni angate babaxeewore wodhatenni woyi woriqe woyi habile

egenshiishsha egenshiishaho yaa mayyate egenshiishaho yineemmo wote mittoricho anfara yine ka'ne halashshine mannu afanno gede assine xallinanniha egenshiishshaho yinanni kuni egenshiishi chercheteno heeranno.

muronna laalo muronna laalote yineemo woyiite addi addiha muronna laalote heedhanno kuri"uu goddonino mite guma intannite mite kayiini wolurira horoonsi'nannite guma inttaniri giddo muuse awukaato papaayanna

Koatette yaa manchu lekate wodhe haranotta ikkitanna leka gawajjantanokki gedenna leka kinchu woyi gufichu woyi kinna qasakinna gantawokki gede wodhinanite, leka baccaakki gede horonsi'nanite

looso loosoho yineemohu loosu mittorricho lende afi'nara duroo'minara intaranna angara loosi'nannire baalankan loosoho yinanni manchi beetti looso afiriha ikkiro keere afiranno surresi keere ikkitanno.

Minenna gallanni mine minenna gallanni mineeti yinanni woyiite mine gallanni xeena hoo'late gallanni arrishsho hoo'late woye gargadhate gallanni moicho hoo'late woye gargadhate gallanni qiida hoo'late gallanni

Sumuda, sumudaho yaa mayatte, sumudu yaa ewelumma mite gobata mite beetesewetta woyi mite maatetta woyi dagatta seeke leelishanoha sumudaho yinanni. ayyimatte xawishati yaate danunni ikko babaxiworichini la'nebanfanniho.

Looso, loosoho yaa manchu loosire, dada'lle tirifire hagiidhe heeranoha loosoho yinanni kuni loosu heeriro manichu loosire ittano loosiriro loohanno, loosiriro duuwanno loosinokki manchi kayinni mamichini ittano maniha moorawoyya

Daganna maate, daganna maate yineemmo woyte mayyate, dagate yaa lowo geeshsha batidhe hala'lite lae mite gobba amade heedhano mannotta dagate yinanni maatete yaa kayinni mitto mine calla summu yee gamba yee heerano ama anna ooso maatete yineemmo.

Looso, loosoho yaa mayate loosoho yineemo woyite manchi beeti loose woyyeessa daandano deerra marironna manchi beeti loose heeriha ikkiro kone loosoho yinanni, loosu manchi beeto ayyirisanno

daddalo daddalo yaa mayyate daddaloho yineemmo wote mittu manchi loosire woluwiinni hire abba wolewa qole hirannoricho lexxitino eo lede afirre kae woyi tirfire hirannoricho daddaloho yinanni.

ko"ate ko"atete yaa mayaate ko"atete yaa manchu lekkate wodhe lekkasi gawajjantanokki gede woy lekka baccannokki gede gargadhanorichi giddo mittu ko"atete ko"ate lowo geya danchate.

seensille yaa mayaate mittu manch noosi dhumme aana ledhe ka"e dhu'manno dhumme seensilleho yinanni manna ikko udi'nannirich aana worraniricho baalankanni seeneilleho yinanni

Kalaqonna qooxxeessa, kalaqonna qooxxeessa yineemo woyite adi adihu kalqotte dani heerano kalaqo yaa baattotte offolla calla ikkitukkinni manu heeranoti illete la'neenna baxxisanoti muro ledo amadinoti kalaqunna qooxxeessu heeranno

mini uduunne mini uduune yaa mayyaate mini uduuneeti yineemohu mine calla horonsi'neemoha ikkanna manchu hasiisinosirichira mine wodhanoti batinye uduunu dani heerara dandaanno.

Dagana maate, dagana maate yaa mayyate, dagana maatete yineemmo woyte daga mitto mine heedhanotta ikkitukkinni addi addi mine heedhanote ,maatete yaa mitto mine calla heedhanote.

maxaafa maxaafa yaa egenno babbaxitinota cibbine mittowa worre manchu nabawanno gede assine biifinse qineesine yanna yannatenni haroonsine shiqinshooniha lowo egenno giddose ammadinota maxaafate yinanni.

Minenna ga'lanni minne, mineho yinani woyite manchi beeti e'e goxxe arriisho xee'ne heera dandanoha mineho yininni koni mini gifo batinyurichi heera dandano minu duuchu akkatihu heeranno.

Biifissa, biifisate yi'neemo woyite mitoricho xu'umano gedenna dancha gede ikkano gede asate amanyoote biifisate yinanni, biifisa yaa halichinanninna anfire wore layiniro halichinayi baxisawo gede asine loosate seekine

kaqonna qooxxeessaho yineemo woyite kalqo yaa maganunni kalaqanitinoha ikkanna qooxxeessa yaa hakuyi kalaqote mereero mare manu mi'ne, loosire alaa'le ce'ire heeranno bayicho hato yine woshinanni qooxxeessanna kalaqo

baadi dhagga baadi dhaggaati yineemoti mayaatero seeke kuleemonke baadi dhaggaati yinanniti mannu tamaarikinni maate assitanna la"inoricho haare aanno tini dhaggano mitomito manna gawajjitanno mitomito manna hursitanno

Owaante, owaantete yineemmo woyte babbaxxitinoti owaante no, dhiwamoha kaa'linanni owaante no, ee babbaxxino irko assinanniti woyi hikiminu giddoni assinanni owaantuwa fayyimate borro mine yaate.

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yineemo woyiite mittowa mannu heerannowanna biifinoha dancha ikkinoha kalaqonna qooxeessaho yineemo konni kalaqonna qooxeessa mereero haamattanna batinye yinanniri heeranno.

Hodhishaana hodhishaho yaa manchu noowinni kae mittowa iilara hasirewowa haranno richo iilara hasirewowa haare harannoha hodhishaanaho yineemo Lawishshaho kaamelu horophillu baajaaje Woy motore yineemereet yaate

Hara, daa'atonna, daramma, hara yaa hee'noyiwini ka'ne iilinara hasinoniwa harate yaate, daa'atto yaa la'nara hasinoniricho marre la'ate, darama yaa olunna uridete korikatinni xooqatte

godo'le godo'lete yaa ku"u ko"ii ledo hagiidhinanni baqqa lowo geeshsha baxisanna assinannita godo'lete yinanni tenne godo'le gidonii qoleete godo'le, ugete godo'le, koyaasete godo'le, xerenbote godo'le hattooreeti.

Owaante owaantete yineemo woyite owaante adi adi garit no doogote uyinani owaante hosipitalete uyinani owaante rosu mini ragaa uyinani owaante babaxewo latisha loosate uyinani owaantuwa hedhano yaate.

elektiroonikise elektiroonikisete yineemo woyiite babbadhitanno danitinna babbadhitinno akatiti elektiroonikise heedhanno lawishshu gede la'numoro silke elektiroonikisete koputere elektiroonikisete woolootuno elektiroonikisete yinanniri hedhanno.

mininna dubbu saada mininna dubbu saadaati yineemmoti hiittoreeti? mini saada mine horonsi'neemmote maala inteemmote ado qaammeemmote woye hodhishshaho horonsi'neemmote dubbu saada manna ittannote turke dagge la"anonke gede assi'neemmote yineemmoti

looso. loosoho yaa manchi beettira hasiisannoha ikke xa yannankera nafa lowo manni looso hoogatenni caaccaawanni giiramanni afamanno loosu heeriro manchu digiiramanno dicaaccaawano heeshsho manchunnita hagiirsiisanno loosu.

Umu danancho, umu dananichooti yineemo woyite manchi beetira umu aananni higge fulanoha ikkanna kuni umu dananichi lamewa beehamanno, meyatehanna labahunniha, meyati umose seedisidhanno dananchose labaahu kayinni haransiratenni eggenamino

elektiroonikise elektiroonikisete yaa mayyaate elektiroonikisete yineemo woyiite babbaxitino gariti elektiroonikise heedhanno komputereeti, moobaaleet, wole televishiineeti, wole radooneeti kuri baalunku elektiroonikisete su'maati.

Giwirinna giwirinaho yineemmohu irshu loosono ikko wole saadate baalla gamba asse amadanoha giwirinnaho yineemmo tene yannankera lowo geeshsha hasiisanoha lowo geeshsha hasiisanoha ikke leellano.

hara daa'atonna darama hara yaa hee'noyiwi fulle mittowa fulle ha'nannite daa'ato yinanniti kayinni la'anra hasi'noonniricho marre la'nannite darama yaa urdete korkaatinni arru korkaati woy barahu korkaattinni xoonqqe wolewa ha'nannite

Looso, loosoho yineemmohu loosu mancho ayirrisanohanna loosu degimo lophara hasirano gede lossanoha loosu qolle manna inte ange hee'nanni gede mannunni taashanoha loosoho yinanni loosu nookki manchi cemalessaho.

Afanitino gashanonna anuwa, afantino gashanonna anuwaho yineemo woyite lowo geeya eggenanitinoreti, ama'note ragaanni afanitino anuwa heedhano wolu qole gobba gashitinori, alame gashitinori afanitino anuwanna gashanote yineemo.

Hayyona bude hayyona bude yinemowoyite hiitoho hayyote yaa mana sumuu yaano gede asine gashate egenoti budeho uaa manu sumuu yee mite gobara goba gobate garini gosa gosate garini wodhitinoho yaate.

minenna gallanni mine, minenna gallanni mineeti yineemmohu minu gallanniho arrishsho hoolannoho xaana hoolannoho mohicho hoolannoha minenna gallanni mineeti yinanni yaate.

daddalo daddaloho yaa manchu lexxitino saante afiranno gede mittowiichinni hire abbinoricho mitte dikkonni wole dikkowa masse hiranno wote konne daddaloho yinanni daddaloho yaa manchu loosire tirfire heerannoho.

Adawu agaraano, adawu agaraanno yinemoti quchumu gido ikko manu gamba yinowa kalaqantanotta kipho agaritanori wolu garinni gashootu uurinsha widoni higge shiqinoreeti yaate insa heedhenna lowo geesha gobba di, rabashantanno

daddalo daddaloho yineemmo wote daddalu manchi beettira lowo horo aanno manchu dada'liro lophanno dadda'liro ite age dureemma'no daddalu konneeti yinannikkita bae horo afirinota anfoonni.

ko"atte, ko"attete yineemmoti manchi beetti lekkasira wodhe dargunni darga hara dandaannotenna lekka gawajjantannosikkinna baccannosikki gede agadhannota woy qorophannota ko"attete yineemmo.

ko"atte ko"attete yineemo woyiite lawishshaho lekkankera wodhine gufichu gallajjanonkekki gede woy ganannonkeki gede ha'neemota ko"attete yineemo ko"atte heedhuro lekka dibaccanno ko"atte heedhuro lekke digawajjantanno.

Supermarketete mirte yinemo woyite super marketete mirte yaa mayate supermarketete mirte mitto halalado mine haa`ne ka`ne hasinoni uduune haamatu garini abine ka`ne dadalinani loosinanita super marketete mirte yinani.

agatto agattote yinemmoti lowo geeshsha manna gawajjitannote woye dinbissanote hakkuri giddo biiru xajje haraqe booka yineemmoreeti

looso loosoho yaa manchu loosire dadda'le hagiidhe loosinno woxe ragunni amadhe naadhe galinoha loosaho yinanni kuni loosino manchu horaameessa ikkannonna manchu dancha heesho heeranno gede assanno manchu loosiriha ikkiro dancha biifiyoo heeshsho heera dandaanno.

Dadallo, dadalloho yaa mayyatte, dadalloho yineemo woyite mitu manichi lexxinobwoxxenna e'o afirara yee loosanoha looso woluwiini hire woxe lede tirife hiranoha dadalloho yine woshineemo yaate dadallu lowo geesha danichaho

roso rosoho yaa mayaate rosoho yineemo woyiite manchu egenno afiranno gedenna manchu egennotenni lophanno gede manchu borro afanno gede manchu mannu heeshsho heera dandaano gede rosu hasiisanno rosu gobbate lophoranno xintaho.

Minni uduunenna, mini uduune yineemohu mine horonsineemo uduune ikkana kuni uduuninno lowo geesha horonsinanniho, lawishaho mine sagale loosinani uduunichi heera dandano gonxxayi uduunichi, udi'nayi uduunichi umosi heera dandanno

Dadallo, dadalloho yineemo manu hagiidhanni loosiranoho mituwiini hire abe wolewa qole hiranoha lexitino saanite affire dadaloho yinanni lexitino saante afire lexxino woxxe affire hiranoha dadalloho yinanni dadallu mancho losanno dadallu mancho durreessano

Hayyona bude hayyona bude yinemo woyite mayaate hayyote yaa mitoricho mana raguni amaale egeno galtinoteni giddo noo hayyoni coyine bidi asinanite budeho yaa manu insa insanewa sumuu yee harisawonke yee wodhinoricho budeho yinani.

safote latishshaati yaa mittoricho loonsaanirichira safote latishshi heeranno yaano qoqqowu uurrinsha woye gashshootu uurrinsha widoonni loonsanni babbaxxitinota gashshootu uurrrinsha aatenni

tuqu xaadooshshe tuqu xaadooshsheeti yineemmohu babbaxxino tuqu xaadooshshi heeranno lawishshaho tenne apilikeeshiini yineemmori feesibuuke Instagrame linkidiine yineemmeri baalu

giwirinna, giwirinna yaa irshu looso loosi'ne gallanni hayyo ikkitanna tini ikkito roorenkanni ikkitannohu quchumu gobbaanni baadiyyete qooxeessiraati saada ce"ono giwirinnu horo ledo amadantannota ikkitanno

baattote ofollonna xagge baattote ofollonna xagge yaa mayyaate baattote ofollonna xagge yineemmo woyiite baattote umiseti ofollo noose lagaame xe"ichaame bagaame gottiimaame heedhanno.

Supermarkeetete mirite supermarkeetete miritet yineemo woyte ee lowo geesha hala'lado mine fanne Ka'ne looso loosa dandiinannina hala'ladu mini gidooni Assianniha supermarkeetete mirteet yinanni Tini mirte lowo geesha hala'lado mine loonisannite lowo geesha horaamesa manicho assitano

maxaaffa maxaaffate yinanniti egenno cibbine duunne mitto bayiicho woy mitto darga ganba assine worroonnita mannu nabbawi kiiro lexxannota egennote buicho ikkitinota maxaaffate yinanni maxaaffa nabbawiro manchu egenno lowo geeshsha lexxanno

sicconna badooshshe sicconna badooshshe yaa mayyate? sicconna badooshshe yinanni woyiite babbaxxino garinni mannu mereero kalaqamanno qarra hoolate horonsi'neemmoha sicconna badooshshe yinanni siccu lowo geya danchaho sidaamu budi giddo

Dadallo, dadalloho yaa mayate yinumoro dadalloho yaa mitoricho loonsanni looso wolewinni hire abine wolewa qole haa'ne ha'ne wole dikkonni wolewa dikko qole soorinaniha dadalloho yinanni

ijaara ijaaraho yaa mayaate ijaaraho lowo mineeti woy lowo mine hala'linshe loonsooniha ijaaraho yinanni yaano mayaate mini anaani qole minanni mine lowo quchumi mereero lonsaniha ijaaraho yine woshshinanni